Ndaba omusajja ng'avuga akagaali. Asindika akagaali naye ng'atisseeko ebibookisi ebirimu amacupa ga sooda. Omusajja ono ali mu lugoye lumyufu lwonna. Mmaaso eri ndabayo emmotoka, ppikipiki n'ebipande ebiraga essundiro ly'amata.

Ndaba omuntu akutte akambe ng'ali mu kusala kigagi akiggyamu eddagala.

Ndaba abasajja nga bali mu lyato, balimu babiri. Omu akutte enkasi agisimbye mu nnyanja kirabika nga baagala lyato liyimirire.

Ndaba omusajja ayambadde enkoofiira nzirugavu, ali mu kikooti kya kiragala omukwafu, ali mu mpale nzirugavu. Ayimiridde ku lwazi akutte eddobo ali mu kuvuba, wabula ng'eri ku nnyanja waliwo ejjengo eddene erijja. We likuba ku lwazi amazzi nga gabuuka mu bbanga mu langi enjeru.

Ndaba ensolo ze bayita embogo nga ziri mu kunywa ku mazzi, embogo ebbiri zikulembeddemu ate zino endala ebbiri eziri emabega ziri mu kwetomera nga bwe zizannyamu kko.

Ndaba abakyala babiri n'omuwal omu. Abakyala bano ababiri beetisse ebbaafu era nga n'omuwala naye yeetisse ebbaafu. Wabula ebbaafu y'omukyala omu nzirugavu ate ebbaafu y'omukyala omu n'omuwala ya kiragala. Beetisseemu omusenyu, batambula, tebali mu ngatto,. Bali mu ngoye enkaddekadde.

Ndaba abasajja babiri, omu mutendesi wa mupiira ate omulala nga mufuuyi wa mupiira. Wabula eri mmaaso waliyo abazannyi b'omupiira nga balaga bajaganya olwa goolo oba eteebeddwa naye nga omutendesi alabika si mumativu ng'omufuuyi w'omupiira bwe yasazizzaawo bwe yasazeewo.

Ndaba ennyanja naye nga ku nnyanja kuno kuliko amaato abiri erimu liriko ebya bbula ebiddugavu n'ebya kiragala ate eddala nga liriko ebya kyenvu ne bbululu. Kuliko abantu n'abavubi, kirabika nga bali mu kuvuba.

Ndaba ennyanja naye ennyanja eno erimu omusajja ng'ali mu kusuula katimba. Omusajja ono mulimi naye emabbali gaayo waliyo ebire ebirabikira ddala obulungi.

Ndaba omuvubuka ng'ali mu ssanyu ng'awaga. Wabula emabega we waliyo abantu bakola emirimu egy'enjawulo. Ndaba ekipande waggulu kuliko eccupa y'omwenge, ate emabega we waliyo era amasannyalaze. Omwami ono ayambadde omukuufu, aweese nnsawo ku mabega. Alina n'akakookoolo yadde nga takatadde ku mumwa kali wansi w'akalevu. Asiniikiridde amannyo!

Ndaba ekkubo erya mwasanjala. Ekkubo lino lirimu langi oba ebikuubo ebyeru. Wabula nga mmabbali gaalyo waliyo ebyuma ebyazimbibwa ku kkubo kuno ebikwata emmotoka zireme okugwa wansi. Mmaaso eri ndabayo ennyumba ezirabika obulungi nga ziri ku kasozi. Ate wabula emabbali waliyo emiti nagyo egirabikira ddala obulungi.

Ndaba amazike abiri, ezzike erimu liddugavu ddala ddala zigi, litunudde eno. Zzike lirina maaso maddugavu era nga bwe lifaanana. Lirina ennyindo ya za minya kyokka munda muno, kyokka mu kibira omwo mwe liri yeetooloddwa emiti egiri mu langi eyakiragala.

Ndaba oluguudo lumwasanjala nga lwetooloola oba nga lwakula mu ngeri ey'enkulungo. Kyokka mu makkati wali waliwo amayumba, kyokka emabega w'oluguudo waliyo olusozi olwetoolodde ekkubo eryo; luliko emiti egya kiragala omulungi.

Ndaba omukyala wa katakketakke. Ayambadde olugoye luddugavu, ayambadde n'akaleega. Aweese omwana ku mugongo. Omukyala ono yawummula okutu, yasiba enviiri ez'akaswayiri. Ayina ebintu by'akutte mu ngalo by'ava okkungula.

Ndaba omwami ng'ali mu kakkalabizo wabula ku mmeeza ye mu kakkalabizo kuliko ekyuma kikalimagezi, kuliko omwami omulala ebbali akutte eggiraasi y'amazzi eri ku mmeeza. Ku mmeeza kuno kuliko n'ekikebe kirimu ebimuli eby'enjawulo.

Ndaba akatale ak'amatooke, ennyaanya n'ebibala. Wabula wano ku mugguukiriro ndabawo abaami babiri: omwami omu Musiraamu ataddeko entalabuusi akutte ku matooke n'omulala naye akutte ku matooke ali mu ssaati njeru n'empale eya kiragala. Ate eri ebbalibbali waliyo ebizimbe n'amaduuka nago gatunda ebyokulya n'ebyokunywa.

Ndaba omukyala, ayambadde olugoye luddugavu, ayina empeta ku mikono gye ku mikono gye gyombi. Wabula alina kassabbuuni kano akatta obuwuka anaaba k'agenda okwesiiga mu ngalo.

Ndaba amaato asatu agali mu nnyanja oba ku mugguukiriro gw'ennyanja. Wabula eryato erimu eriri mu makkati lirimu omusajja ayambadde enkoofiira eriko langi enzirugavu, eya kyenvu, eya kiragala n'emmyukirivu. Amaato amalala galimu ebidomola kyokka ate bw'obuusa amaaso eri waliyo ebitoogo.

Ndaba omuntu ng'ali mu kusiga ebibala ebya kiragala wabula ebibala bino abitaddeko ekigimusa kubanga n'engalo ze ziraga nti zirimu ekigimusa.

Ndaba omusajja babiri abali ku piki bavuga, ndaba ente nga zisala ekkubo. Naye mu maaso eri ndabayo ebizimbe, ennyumba ng'erina amabaati mamyufu ne kaabuyonjo nayo eriko amabaati mamyufu. Mu nte zino mulimu emmyufu, enzirugavu n'eza kikuusikuusi.

Ndaba abasajja babiri nga bali ku bigaali babitaddeko ebidomola naye ng'ebigaali bino bisikibwa mbalaasi; nga bye bizisika. Bakutte emiggo egikuba embalaasi zisobole ottambula zisike ebigaali bino. Wabula mu maaso gaabyo waliyo emmotoka ezisaabaza abantu ate ku luuyi olulala waliyo omusajja ava eri mu maaso ng'ajja emabega, mu maaso eri ddala waliyo emiti egirabikira ddala obulungi.

Ndaba omusajja ng'avuga akagaali wabula ng'emabega w'omusajja ono waliyo abakyala aba omukyala azina ayambadde akagoye ka kiragala ate eno erudda waliyo obwana abato n'edduuka eritunda engoye.

Ndaba omudaala ogutunda ebyokulya okuli kaamulali, bbiriŋŋanya, ennyaanya, entula, katunguluccumu n'emicungwa.

Ndaba endeku eŋŋanda nga ziri mu kifo ewakuumirwa eby'edda. Endeku eno eyina obulago bwa mirundi esatu, ate nga eyina n'omukonda waggulu. Waliwo endeku endala nga yo eyina obulago buwanvu eringa eyabaggyibwa mu muti. Wano ebbali waliwo envuumuulo.

Ndaba kalalankoma ng'ali mu kiyumba, ali mu kiyumba kye. Kalalankoma ono ayina ebyoya, alina kkala ez'enjawulo okuli kkala enzirugavu ne kkala eya kyenvu.

Ndaba emiti emirungi egyetoolodde ensozi, ndaba ennyumba ezaazimbibwa ku lusozi kyokka mmaaso eri nnengera omugga oba ennyanja ng'eri wakati mu nsozi, nga waggulu waayo waliyo ensozi ezirabika obulungi.

Ndaba omusajja ayambadde engoye enzirugavu bwe zzigi. Omusajja ono muvubi era akutte akatimba akasuula mu nnyanja. Ndaba n'ebbaafu mw'atoola akatimba ng'akasuula mu nnyanja. Ebbaafu ya kacungwa.

Ndaba omuntu ng'akutte akantu akakozesebwa mu kukebera obulwadde obwa lumiimamawuggwe. Akantu kano kaliko ekitegeeza nti ayina n'atalina era akantu kano kali mu langi enjeru ne langi emmyufu.